Boththa qace qacidi boththa qamise mayidi boththa laxana mayidi dizza macca assathinne dunguzza mayidi durishe dizza adde assathi dossonna.

makina ogera dunguza sharbe oykkidi booththa may7o may7idi apela gixxidi yexi shewiza daro asati de7oosona

qorqoron birdettida gibbe gaaththan mithan keexettida keeththay de7ees keeththa sharphera eqqidi de iza macanne adde asati deyoosona

oge doonan qoodhen sharbe xaaxidi qeeri nayta be zokkon bayidi kushenka idimmidi ogen uttide iza daro macaasati deyoosona

Dalga denba bessan daro booththa qamise mayda macatinne adde asati emettidi bishe doosona eta guyera makinay yishe dees.

Ugita dalga bessan issife shiiqidi eqqida dumma dumma ymedho may7o may7da macanne adde asati daroy beettosona.

Gita madereekey diza bessan dunguza may'idi uttidanne eqqidi durushe diza nam'u addeti beettosona.

keexxettishe diza matan matan keeththati de7oosona he keeththata matan boro diccishe diza guutha guutha mithatinne maatati de7oosona

keeththa giddon booththa xaraphe yuushon dunguza may7idi uttida cima asati cugan cugan daroy beettosona eta guyen

Siminton keexettida keeththa matan gashe gashe maatatinne aadhdhiya dhidiccishe diza mithati lo7iza ogeti beettosona.

Keetha gidon oyde bolla utid diza daro ceega adet dosona. Etappeka 3 huphe bolla qope wothid de'osona .

Heeththa giddon oyde bolla uttidi diza issi dunguza koote may7ida ceeyga addey de7ees

issi medho kuwaase maala mayidi oyden uttidi haasayishe de'izanne siyishe diza daro macanne adde asati beettosona etikka

ayfen manaxire wothidi kushen maykirapoone oykkidi gita issi addey de7ees iza guyera uttidi diza daro asay beettosonna

teehippe gita dalga addarashan kumidi uttida daro macanne adde asati beettosona

booththa kaman kamettida keeththa giddon be qodhen dunguza sharbe halidi uttida daro macanne adde asati de7oosona.

Booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon xarapphe yuushon uttidi dawutaren xaafishe diza ceeyga adde asati doossona.

Keeththa giddon oyde bolla uttada booththa kote mayada kushen maykirafoone oykkada warqate issi kushen oykka diza issi macasiyadea

Keeththa giddon nam7u addethi eqqida; ethappeka issoy gaamo dungguza koothe mayidi dees; issoy qassi warqatha kushen oykki des.

Keetha gidon xaraphe bolla keehippe daro tuke sineti de'osona, he sineta sinthera utida issi mac'ayi betawus.

makina ogen issippe idimetti eqqida issi medho mayda heedzdzu macatinne booththa qamise mayda oyddo macati doossonna

Keehippe daro cip giidi diccida woran gita gita miththati qeeri mithatinne heehippe daro maatati beetosona.

gita qorqoron keexettida keeththa giddon safetey tama ollay daro soo7eqati bayzettizay beettosona

heehippe dalka abba bollan wogolora bishe diza daro adde asati de7oosona

Denba daro maatay diccidi diza bessan eelidi hentishe diza haaththay de'ees he haaththa ekki xeelliza nam'u adde asay doosona.

Tama bolla bashe wothada aype tukke shaashe diza issi macasiya de7awus izi miyera qasse siney daroy beettes.

Huphe bolla sharbe xaaxada booththa qamise adusse may'da oyden uttada haasaashe de'iza issi macasiya de'wus.

Zo,o sharbe huphen xaaxada mobayle kushen oykkada miicashe eqqidanne izi matan daro mobayleti diza misiley deees

qaala pooqe keeththa sinthara efiza ogera hemettidi bishe diza issi addeynne gita mitha garsan eqqida asay beettosona

gita katama bolla gita gita keeththatinne xompishe diza mabarateti topheya bayndiray eqqidaynne daroy

Keeththa giddo zo'o qalamen tiyettidayssan issi addey eqqidi maykirafoonen haasayi shiddishin iza guyera eqqida daro asay de'oosonna

Dunguza koote may'di suusu qanxishe diza daro adde asati doosona eta guyerakka daroy beettees.

Qorqoron diretida keetha gidon Gita mithat de'es , izappe geshara qase mabirate mithat eqid de'es.

Bazo bessan cuway cuwishe des. Izappe he bagara guutha gutha zumati doosona. He bazozan eqida nam'u adde asati de'osona.

Giththa kathama gidon mathan mathan dizza foqqe kethathi dossona. He foqqe kethatha mathan qasse botha eqida daro mishathi dossona.

Ogera bishe diza booththa makinay de7ees he makinay diza saa matan eqqidi shiiqidi diza daro asati de7oosona.

Qalamera tiyettida keeththa karen diza mitha garsan eqqidi diza adde asatinne issi macana iya issife de'oosona.

salo bolla daro booththa shaaray beettees eppe garsera qasse ooththo keeththe keexi nawu siminto ooththishe diza daro asati loosona

Keehippe denba bessan keeththa keexxettishe diza san ooththishe diza asay de7oosona eta sintherakka booththa qoobe woththida issi addey de7ees

Gita dalga gade giddo yuushoy mith boncon direttidaynne gaaththan daro keeththati de7oosona he keeththa sintha.

Keeththa giddon diza si7ileta matan eqqidi xeellishe diza macanne adde asati de7oosona eta sinthenka gutha.

Ba kushen gita bootha waraqata oykidi diza issi adene iza guyera eqidi xeeleza daro macane adde asati de'osona.

Gita goshsha gaden toketidi de'iza daro sanththetinne be huphen qasse sanththe kaarote tookki yiza issi addey de'es.

Gita gade giddon daro badala murutaynne maatay de7ees he gadezan kushen warqate oyqqidi eqqida issi macara issi addera doosona.

karetha koote may7di giddora booththa shuurabe may7di kushen mobayle oykkidi eqqida issi yelaga adde naay deees

Ooththoson uttidi xaafizanne uttidi nababiza daro asati doosona eta sinthen xaraphe bolla haaththey hayllandera dees.

Suuqe giddon uttidi diza issi addeynne suuqezan saamunay yarkanera zaytey ushshati dumma dumma miishay beettees.

bezokkon karetha shanca bay7idi koote maydi karetha sure aaththidi kushen silke boshechchishe di7iza issi yelaga naay deees

lo7iza keeththa giddon ampoley xompishe de7ees he keeththan eqqidi issi macasiyo haasaysishe diza nam7u issi addenes

oge doonan matan matan keexettidi deiza daro qorqoro keeththati beettosonna he ogezara hemettidi bishe diza adde asi deees

keyippe lo7iza keeththa giddon maburaate xompishe de7ees he keeththan daro oydetinne xarapheti beettosona

Keeththa karen oge bolla eqqidi diza issi haaththe caaniza booththa makinay de7ees iza

keeththa matara efiza ogen eqqidi diza huphen karetha qoobe woththidi karetha may7o maydi diza heedzdzu asati doosona

Booththa qalamen tiyettida keeppe lo'iza keeththa karen issi medho qoobenne issi medho may'o may'di eqqida daro asati de'oosonna.

Daro zo'o qalamenti yettidi diza ooratha oyde bolla uttidi deiza karetha may'o may'ida daro addenne macati de'oosona.

Lo'iza qalamen tiyettida keththa mabirratte ampuley xompishe de'es.he keththan giita sharbbe mayida eqqida issi maccahiya de'awus.

Boththa qalamera tiyetida kehippe gitanne gidida keththay. Dugethe de'iza nam''u tophphiya bandirati bettetes.

Matan matan keehippe keexetida cora asay issippe shiiqidi osso miisha oykkidi gita dembbazan miththata tokkishe dizayssane hara bagara gede miththatikka dizayssi qonccekko.

Keexeththi gigida xeellanas keehippe daro lo7iza pooqe keeththay de7ees; he keeththan oyden uththizi de7iza daro asay doosona.

oge doonan matan matan keexettida keeththati de7oosona he ogezara qasse hemettidi beshe diza daro asatinne issi motorey eqqidi dee

matan matan keexettida booththanne zo7o qalamenteettida asa keeththati de7osona keeththata matanka mithatinne maatati do7osona

qaalamen tiyetida lo'iza gita pooqe keeththay de'ees iza matan qasse maburaate birataynne mithati doosona

Keehippe gita booththa qalamentiyetida lo7iza pooqe keeththay de7ees he keeththa sinthera ogeynne aadhdhe aadhdhi diza mithati do'oosona.

booththo qalamen tiyettida lo'iza keeththa giddon daro maxaafe qommoti be bessan bessan licettidi utti doosona

gita denba bessan matan matan keexettida siminto keeththati doosona he denban eqqidi xeellishenne haasayishe diza daro adde asati doossona

Keehippe adusse lo'iza pooqe keeththay de'ees he keeththa sinthan qasse aadhdhe haadhdhidi dicci gitatida mithati beettosona.

Qaala menti yettida lo7iza gita pooqe keeththay beettees he keeththa sinthan eqqida maburate mithaynne dicci gitatida mithay beettees.

Keththa giddon issi huphphe laladda boththa qammise may'ada mayggiraponne oyikka eqqida issi maccasiya de'awus.

Xupeyi xapetidi diza shara sinithara ayiko oyikidi diza namu7u ade asatine issi macay di7osona

Mitha garsan eqidi de'iza bootha makinati de'osona eetapeka issa makina wulay doya dees

Daro gita gita mithati de'izaysa garsan sharan kametida keethay de'es he keetha sinthan bootha koote mayidi eqida daro ade haakimeti de'osona.

Aakime keeththa giddon issi maccasiya hiththa matan eqqada issi maccaseesi eqa immashe de'awuss.

Zo'o shuraabe mayidi duge makina ogera bishe diza asatinne eta guyera yishe diza booththa makinati de'osona.

Keetha gidon issippe eqid waraqate kusheni oykid diza hezdzdu asatinne eta sinthen xaraphe bolla ukethi de'es,

Lo7iza keeththa giddon uttidi deiza nam7u macati ne issi addey de7ees eeza sinthen xaraphey de7ees.

Gita mitha garsan maatay dizayssa bolla eqqidi diza issi addeynne warqata kushen oykkida issi macasiya dooson

Heeththa giddon xaraphe yuushon uttidi zooreti shediza issi dunguza koote may7ida addeynne izara zooretiza daro asati doosona

booththa qalamen tiyettida keeththan oyden utttidi de7izanne eqqidi diza daro macanne adde asati do7oosona.

Keeththa karen diza mitha garsan eqqida heedzdzu ceeqa addeti doosona issay akushen warqata oykki dees.

Booththa qalamentiyettida keeththan xaraphe bolla keeke woththidi issife qanxishe diza nam'u addera nam'u macasara de'oosona.

aakime keeththan arsa bolla ichidi apila maydi de7iza issi addeynne iza eqqidi haasaysishe diza ceeygadeti daroy doosona

Akime keeththan booththa may7o may7di dhale bayzishe eqqida issi yela ga naay deees izara haasayishe eqqida daro asati sinthan beettosona.

Zo7o qalamen tiyettida qorqoro keeththay de7ees keetha dan7on qasse aadhdhi aadhdhi tokettida gita miththatinne gashe maatay beettees.

Siminton kexetida keththa sinththan xufey xafetidi dess keththappe sinththan issi nay eqidi dizay beettes

Keththa karenni xaafettidda xuufe eqqidi xeellishshe diza adee asatinne eta guyera boththa kote mayida daro yelaga nayitti de'osona.

Shubon diretida gibe gathan kexetidi diza Gita poqe keethayne iza matan Gita Gita mithati matati puteti de'osona

Booththa qalamen tiyettida gita keeththaynne zo7o qalamen tiyettida wulay deees he keeththa sinthan tophiya bandiray eqqidi beettees

zo7o qalamen tiyettida pooqe keeththa dan7on aadhdhi aadhdhi diccidi eqqida xide mithatinne maatati beettosona

Gita pooqe keeththa sinthan diza dembba bessan eqqidi de7iza keehippe daro asati beettoosona.

Simnton medhettida gita hoaphithey eelliza miishay deees iza yuushoy qasse mithan direttidinne maatati diccidi beettosona

Dalga denban shiiqidi maashine matan eqqidi deiza daro asati doosona mashinezikka haaththa ogen qolishe deees.

Gade denbabessa olla bookkishenne goyishe diza keehippe daro asati de'oosona eeta matanka.

keehipe lo7iza keeththa giddon booththa oydetinne daro xarapheti doosona he keeththanka shiiqidi eqqida daro macanne adde asati doossona

Gita gita deiza aafota garsen goydi biitta issi bessan shiishshishe diza nam'u goshsha makinati de'oosona eta matan.

Siminton keexettidi boro wuronta de'iza keeththa garsan issife eqqidi de'iza adde asatinne issi macati de'oosona.

Peeththa giddon oyden uttidi diza addenne macasati doosona eta sinthen xaraphe bolla dunguza pooxay hiixettidi de7ees.

Qorqoro keeththa karen dunguza koote may'di eqqidanne dunguza sharbe may'ida daro macanne adde asati de'oosona

qorqoron birdettida keeththa matan oge ooththishe de'iza adde asatinne baasishe dizane eqqidi xeelliza asay doosonna

Deniba besan diza mitha garisan eqidi deiza cega adenee maca asati de'osona etape guyera kethay de'es

Daro karetha qalamen tiyettida oydetinne nam7u zo7o qalamen tiyettida xarapheti so giddon de7oosona.

Keetha giddon oyden uttida nam7u ambasadere may7di dawutaren xaafishe diza nam7u ceeyga addeti deyoosona

booththa qalamen siyettida pooqe keeththa garsan eqqidi deiza issi qooben huphe woththidayssanne issi wooththa koote mayida addera doosonna

Keeththa matara efiza ogen salpera salpera imettidi bishe diza daro macanne adde pooliseti beettosona.

Booththa qalamen tiyettida lo7iza keeththay dees he keeththa karen boro diccishe diza aadhdhi aadhdhidi diza puutey beettees.

Daligga makina ogera cora asati bee kushshenni pito oyikkidi kushsheza pude salo deniththidi ogezaraa hametishshe dosonna.

Makina oogeta pudenne duge biza mkinatti de'ossonna xanxan qase etta eqidi canishe diza maakinaynne izan caniza asati de'ossonna.

Makina ogen eqqidi de'iza haaththe caaniza makinappe haaththeza qolidi meeccishenne pittishe de'iza maccanne adde asati doosona.

Gita demba besan kethatine mitati dosona he ogezan qase pitishe diza mac'anne ade asati pito oyqidi eqidosona.

Oge pittishe baasishe diza be kushen pitonne akafa oykkida macanne adde asati doossona hetikka.

makina oge bolla pito oykkidi oge pittishe eqqida daro adde asatinne issi maca de7oosona heta guyera

Qorqoron direttida keeththa kareza de'iza iita akafara baasishenne geeshshishe diza macanne adde asati beettosona.

keeththa dan7on pittishe de'iza issi macara issi addera de7osona keeththa guyen eqqida mithaynne biratay be

Denba bessan keehippe daro iita festaleti daroy beettosona iza goyshe diza issi gosha makinay dees

gade xanthan dolida sharafaynne haaththey biza oge geeshshishe akafan iita denthishe diza adde asati beettosona

Ogen kushen pito oykkidi pittishe eqqida daro macanne adde asati doosona eta guyera qasse gita gita mithati beettosona.

Oge doonan keexettidi de7iza woossa keeththay beettees iza sinthan eqqidi de7iza daro makinaynne haymettidi bishe diza issi makina.

Heeththa giddon xuufey dizayssa matan ambasadere may'di eqqi diza ceeyga adde asati beettosona.

booththa qalamen tiyettida keeththa giddon issife eqqidi gashe warqate kushen oykkida suwaddera issi macasara de7oosona

Issiporite mayo mayidi kusheni waraqataa oyikidi issi cegga adera idimti eqida namu ade asati deosoona

Kuwase demban issi medho mayo mayidi eqqida hedzdzu addeti de'osona. Issoykka shurabe koxxidi kallo eqqidi de'ees.

Keetha garsan zo'o isporte maala mayidi oyden uthidi de'iza daro asati de'osona eetapeka issoy ayfe bola manaxire wothides.

Makina oge xanixani eqida daro mabirate mithati dosona , he makina ogezani eqid hasa'ishe diza issi ceega Ade asay beetesi.

Siminton birdetida gibe gidon gitta gitta mithati de'osona he mitha garsan shiqidi issippe uttida macanne ade asati dosona

booththa qaalamen tiyettida keeththa giddon nam7u issi tophiya bandiranne issi hara dere bandiray dees izaappe sinthan issife utti tobetishe diza daro asati doosson

issi medho karetha ambasadere may7di qoodhen karetha pooxa may7di daro asati issife uttidi de7oosona eta guyenka poto denthizay

Salo bollara bishe deiza gita horphille maliza miishay deees qasse eexishe diza issi gita horphiley beettees

Keehippe lo7iza dalga horphille denban eqqida issi horphilleynne he horphilleza matan karetha may7o ma7i eqqida daro adde asati deyoosonna

booththa qalamen tiyettida ooththoson issi macasiya ayfen manaxire wothada booththa xaraphe sinthan uttada de7awus

dunguza pooxa qoodhen aaththidanne dunguza poote may7ida nam7u macara issi addera sinthera eqqida eta guyerakka daro asati dooson

Ayfe bolla manaxire woththada booththa sharbe gulluntada eqqida issi ceeyga macasiya de'awus.

ayfe bolla manaxire woththidi maygirapoone kushen oykkidi booththa dunguzara diza koote maydi eqqida issi cega addey deees

Booththa qalamen piyettida keehippe lo'iza keeththa giddon nam'u karetha may'o may'ida ceeyga adde asati eqqi doossona.

Keeththa garsan de7iza mitha matan uttidi diza dunguza may7ida nne dunguza qoobe woththida daro asati beettossona.

Makina ogera bishe diza keehippe daro qooday diza makinati doosona eeta matara eqqidi diza adde asati beettosona.

Hayfe bolla manaxire woththidi isporte shurabe may7di maykirapoone kushen oyqqidi haasayishe diza issi ceygadey dees.

Xeellanas kehippelo iza booththa qala mentiyettida keeththa giddon issife na heedzdzu macara daro adde asatara eqqidi de7oosonna

Booththa qamise ma7idi huphe qachidi eqqida nam7u qeeri naytinne eeta haasayissishe diza nam7u addera nam7u macasara de7oosonna. Etikka

Keehippe lo'iza keeththa giddon booththa xaraphen dawutare woththidi xarapheza sinthan qasse lo'iza puutey diccizayssa matan uttida daro.

denba bessan oge xanxan shiiqidi kushe pude denthidi eqqida keehippe daro macanne adde asati de'oosona

Xeellanas keehpe lo7iza qala mentiyettida keeththa giddon booththa xaraphe bolla be silke woththidi uttidi tobeti shediza daro asati deyoosona.

gade giddon dicci gitatida mithatinne qasse issi bessan shiishshin diza mitha puteti doossona

keehippe lo7iza daro oydeti deyiza keeththa giddon eqqidi zoretishe deiza nam7u addeynne heedzdzu maca nayti deyoosonna

Siminton keexettishe diza keeththa sinthen diza ogen issife shiiqi eqqidi haasayishe diza daro cee gade asati dewoosona.

Keehippe lo'iza keeththa giddon xompishe diza mabirate garsan issife shiiqidi zoretishenne haasayishe diza macanne adde asati doosonna.

Dirssan direttida keethas Gita wulaabaggara hemettidi yishe diza poolisetinne eqqidi massaara oykkidi diza daro pooliseti beettoosona.

Keehippe dalga besan zo'o qope hi'en wothid masara hashen wothid issippe salpera eqida keehippe daro poliseti dosona.

Keetha gidon Botha xaraphen dawtare wothidi xaafishe utida polisetine eta guyera daro asati betosona

Keththa gadhdhen githatha miththathi dic'ida yushshan waraqatte kushshen oyikidi xafishe dizza nam'u polisseti ettara dira daro asati de'osona.

Ooge duunnara adhdhidi biishshe eeqiddi hassa'ishe diza daro asatara nam'u polisetara bettossonna eetta guuyera qase giitta giitta miiththatti de'iossonna

keeththa sinthan eqqidi kushen warqata oykkidi diza heedzdzu dunguza may7ida addetinne heedzdzu poliseti issife eqqidi doosona

denba bessaynne iza xanxan diccida mithati beettosona he denbara bishe diza issi makinay dees e makinan mith caanniza nam7u addeti doosona

keeththa giddon daro poolisetinne dumma dumma asati be kushen warqate oykkidi xaafishenne utti siyishe deyosona.

Heeththa giddon shiiqidi uttidi diza polisetinne qasse etara diza hara asati doosona eta sinthen issi polisey eqqidi haasayishidee

Qorqoro keeththa garsan uttidi diza daro asatinne eta sinthen eqqidi warqaten kushe oykkida heedzdzu adde asati doosona.

Ogera yanxila oykkidi laxana may'di kushe cabidi yexishe biza daro asati de'oosona.

Demba gaden eqi de'iza issi huphen qope wothida, bootha shurabe mayda issi adey de'es. Izza guyera eqida nam'u adetinne gosha makinay de'es.

Kehippe dalgga dembba gadden daaro zerreti kaxxida bangga muurutta buuccishe diiza heezhzhu adde assati dossoonna.

Keththa gidon xaraphphe bolla daro micraponey des he maiciroponera hasayiza issi zo"o qofe wothada adey des

Keehippe dalgganne dembba goshsha giddon booththa kootenne qoobe huphen woththidi kushen puute oykidi yiza ceega addeti de'osona.

Tophiya bandirayne issi kare dere bandiraya eqidi de'izaysa sinthen oyde bolla uttidi xaraphen dabutera wothidi xapishe diza nam'u ade asati de'osona

Keeththa karen oyden uththidi de7iza daro asathi doosona;ethappekka nam7athi kushen thoora oykkidi dungguza qophe oykkidi uththida.

Gita demba besan issi Gita qorqoro keethaynne ketha sinthara hemetid duge biza daro asati dosona, he demban qase issi bandiray

keeththa giddon ababaynne tophiya bayndiray deees he bandira miyera eqqidi deiza nam7u karetha may7o may7da adde asaki doossona

basettidda oge xanxan daro muuze uththati miththatinne dumma dumma gaden diccidda murttati de'oosona he baasara yiiza daro asay eqqi dossona

alamenti yettida keeththa giddon oyden uttidi xaraphen dawutare wothidi xaafishe diza nam7u macara issi addera de7oosona

qorqoron direttida keeththa yukarera bishe diza daro urqa haroy de7ees he harozi bizayssa matan gita gita mithati deyoosonna

Aa mitha keexettida keeththa giddon booththa qamise may.idi uttidi sine daro shiishshidi tukke essishe diza macati beeto.

Nam'u heedzdzu macanne issi addey kushe denthidi deishin eeta guyera daro qommo bandirati beettosona.

Puuluntha hu'era diza hu'elalla eqqida issi macasiya be kushen maykirafoone oykkada eqqa haasay shi dawus izi miyera topheya banderay dees.

Keeththa giddon xaraphe bolla muuzey abkadoy mangoynne daro ayfe ayfey deees iza guyera uttida dunguza may7da daro asatinne boothth may7da.

Botha qalamen tiyetida hakime kethathan akamishe diza issi adeyine eqidi xeliza nam7u assati dosona.

Goyetishe diza besani gosha makinay gooyishe eqides iza matani issi gitta caniza makinay dese iza matani oyidu adeti eqidi de'osona

Tamare keetha kifile gidoni be oydeni utidi tamarishe de'iza qeeri qeeri tamare nayti dosona, etappeka issoti dawutaren xaafishe betosona.

xeellanas keehippe daro lo7iza keeththa giddon eqqidi issife zoretishe diza daro asati beettosona eta sinthanka

Lo'iza keetha giddon uttidi issife diza daro asati de'osonna eta sinthen eqqidi haasayiza issi cee gadey dees

kuwaase kaassa denban kuwaase dhiqidi woxxishe diza heedzdzu issi cuga kaasanchatinne issi hara cuga kaasancha adde nayti doosona

Keeththa matan diza denba bessa mitha garsan shiiqidi naa idimmi uttida daro macasatinne eta eqqada tamarsiza issi macasi dewosona.

Oge doonan diza keththa matan oyden uttidi c'ama quc'isishe diza asatinne quc'iza nayti dosona.

Gita dalga bessan biittan mogetida daro mabrate mithatinne biratati de'osona essa matan issi medho qoobenne poote may'i eqqida oyddo

gita giya giddoyn daro gedenne ha hamettishe diza asati beettosona giya xanxan qasse gal7a keeththati doosona

kKeththa giddon issi medho kareth may'ida sinthera uttida nam'u macatinne nam'u asati do'osona eta sinthenka hayllandera haaththey uttides.

keeththa giddon thuke siney jabanay de7ees uttidi qasse tukewuza adde asati beettosona.

giya giddon bayzishenne shamishe de7iza asati baggay biittan uttidi baggay eqqidi de7oosona

Tamare keeththan kifile giddon dawutare shancara oykkidi sa'an woththidi uttidi woossishe diza daro gashe tamare nayti doosona.

Baasettida oge bollan eqqidi deiza zo'o qalamentiyettida biitta canniza makinaynne iza guyera biitta qoliza goshsha makinay de'oosonna.

giya giddon sa7an wodhdhi uttidi yeechche hixidi iza bolla santhe qachidi uttida daro maca asati beettosona

Makina oge bolla eqqidi de7issa issi booththa makinay daro asa caanidi eqqides iza matan qasse eqqi xeelliza asati beettos.

keeththa sinthan de7iza demba bessan nam7u makinaynne issi motorey bishe eqqidi dees

Makina oge bolan issi medho may'o maydi utidane eqida daro mac'ane Ade asati dosona eta guyera nam'u makinay eqis.

Mitha garsan kethayne kehippe dalga maccanne ae ade asay eqi de'osona

Nam'u maata keeththa matan diiccida uuththatinne gita miththay de'es he miththa garssan dunguza mayidi shiiqi eqqida maccanne adde asati de'osona.

Gita wora gidon diciza sharapatinne mithati dosona issi gita shuchay betes izika.

Sallo bolla adhdhi adhdhidi diiza boththa sharay bettes izappe garssan issi giita zumma bolla worati bettosona.

Gita Zuma bolla kopiyanne bootha shurabwra karetha konthara athada kushen silke oykada eqida issi maca Naya de'awusi

Githa wora gidon daro dicida dei'zza mithathi dossona. He mithaththapeka issoy githa garsan eqidi thophiya bandira oyqida dizza issi adde naa'y dees.

Gade giddon keehippe daro sharafatinne mithati doosona e gade zara himettidi bishe diza asati beettosona.

Gita zumay diza bessan eqqidi deiza issi huphen qoobe woththida ne guufe oykkida yelaga addey de'ees.

Aafora duge goggishe deiza haaththaynne haaththa garsan diza shuchcha bolla eqqidi de7iza issi medho booththu shurawe may7da macanne adde de7oosonna

Keeththa matan de7iza mitha miyera gita abba haaththe giddon manaxire aaththada liimeshe diza issi maci de7aws.

Keehippe dalga denba bessan melida maataynne aadhdhe aadhdhi diccida mithay de'ees he denban huphen qoobe wothada eqqida issi yelaga macae.

Wora giddon kundidi ichida issi gita mithaynne iza matan qasse dicci gitatida wogga mithay dees he mitha bolla kaqetidi diza dungu za qoobeynne sharbey dees.

Keehipe dalganne daro gidida abbay de7ees abba giddon qasse maatinne xanxara mithati beettosona

Gita uthati daroy dicidi de'izaysa matan mitha garsan eqidi diza kehippe daro asatinne uttidi xaafiza issi addey dees.

Keeththa karen uttidi komputere boshechchishe diza addeynne maashine matan eqqidi kushe maashine bolla woththida issi ceega away doosona.

Otoson oyide bola utidi konpitere boshetishe diza issi addenne iza matan utada xafashe diza issi macasiy deawusu.

cega gal"a keththa karen salfen eqida daro macanne ade asati betosona eta matan

Gita Gita miththati dizayissa garissanni salfenni salfenni eqqida daro macanne ade asati de'osona.

matan matan dichida gita mitha garsan uttidi komputere bochechizanne eqqidi iza xeelliza marde asati doosona

qorqoron direttida bessan keeththay de7ees keeththafe geeshshara issi gita mitha garsan uttidi xeellizanne eqqada xaafiza macasiya deyawus

Keeththa giddon be ayfeson mashine wothada uttidayssi macasiyanne izi gu7era eqqidi deiza daro maca nayti deyoosona.

oge duuna de7iza mitha garsan ku7an eqqida asatinne eqqidi xaaraphen xaafishe diza daro asati de7oosona

oohthoso keeththa giddon uttidi komputere bochechiza issi addera iza matara utti diza macara qeeri naytara de7oosono

Keeththa karin deiza dalga denba bessan naa bayidi salpeti eqqida daro macha asati beettosonna.

gita dalga gaden keeththa dan7un mitha garsan eqqidi diza daro qeeri naytinne okkidi xaabizayssi adey bei

qorqoro keeththa karen uttidi komputere bochechishe diza issi addeynne iza yuushon mitha garsan eqqida daro asati de7oosona

Orqoro keeththa giddon oyden uttidi warqaten xaafishe diza nam7u macatinne etasinthen eqqidi diza nam7u macanne issi addey de7oosona.

Keeththa karen oyden uttidi mashine aype bolla woththidi deiza issi ceeyga addeynne iza xeelisishe diza issi yela gadey de7ooson.

Keeththa karen ku7a bessan uttidi xaafishe diza daro asati doosona eta matanka uttidi xeelliza daro asay beettosona.

Kuwase kase demban ka'ishe issipe shiiqi ddimeti eqiidaissi medho mayida kassanchati de'osona.eta guyera Tophphiya bandra oykki eqqida issi adey de'ees.

Guta dalga demban issi medho mayid sporte oothishe diza dark kasanchato de'osona he kasa dembappe geshara gita gita mthat betosona

Kuwasse denban ka'ishe diza nam'u cuga kasaanchati doosona; eetappeka issoy sa'an kundidi zin'idi de'es.

Keehippe dalga kuwasse denban ka'ishe diza nam'u cuga kasaanchati beetosona, yuushozan gita gita miththay beetosona.

Gitta demba kuwase kasa besani issi medho mayidi hadirsra oshachara duma duma kasancahti daroyi eqidi dosona .

Kuase denban eqidi kushshe pude dentidi deiza issi addene denba gaxan eqidi xeliza daro asati deosona.

Kuwase kasa denban nam'u cuga kasachati ka'ishe dosona denbappe geshan gita gita mithati betosona

kuwase denba bolla eqqida issi kaasanchay beettees iza eqqidi xeellishe diza daro asati yuushon eqqi doossona

gita dalga kuwaase denban issi kaasancha hashe bolla kushe woththidi booththa qoobe aaththi eqqida issi addeynne issi kaasanchay de'os

denba kuwaase kaa7iza kuwaase denban kaa7ishe diza nam7u cuga kaasanchati woxxishe doosonna denbafe geeshshara utti xeelliza daro asay dooso

kuwaase kaassa denban kaa7ishe diza kaasanchatinne gaxara kushen wanca oykkidinne bishe diza macanne adde asay doosona

gita dalga denbabessan eqqidi isporte ooththishe diza keehippe daro ceega ddetinne yela gati de7oosona

kuwaase kaassa denban hemettidi bishe diza heedzdzu kaasanchati de7oosona denbafe qommora woray beettees

kuwaase denban karetha qunxara c'ililo shurabera mayidi kuwase kushen oykki eqqida heedzdzu addeti de7oosona eta guyera eqqida daro asay

Kuwaase denbara woxxashe diza issi cililo may7omayada woxxiza issi woxxanchiya de7awus izakka qoodhen worqe aaththadus.

Ketha giddoni issipe oyideni utida daro assati dossona. Etta sinithani qasse eqidi hassayishe dizza isi addeyinne iza matara eqida...

matan matan keexettidi diza qorqoro keeththay de7ees e qorqoro keeththa sinthan sa7an micettidi diza timatimey donoy shunkurtoy beettees

Keeththa giddon daro siminton bolokete medhida maashineynne medhetidi de'iza keehippe daro bolokoteti de'oosonna.

Makina oge bolla eqqida bootha abebay bollan kumida karetha makinay de7eesi. Iza guyera..

Ogge xaanxxan haaroy biiza bessay bookettidi de'ess aappe puude baggara qasse giita giita miththatine nam'u maakinati bettosona.

Maakina ogge bollara bishshe diiza daaro makinatinne puudene duugge haametishe diiza daaro asati bettosona.

Makina oge pantan gita gita pooqenne keeththa makina ogezan diccida gita gita mittati doosona. Issi adde mootor lagishshe be'ees makinara

Pitetidi geyida ogera bushes diza issi bajajeyne pudetha qase hamutidi tohora biza asat de'osona

Keehippe dalga demba besani utishe dhza issi horphiley de'es,he horphileza miyera issi makinayi beetesi.

Keehippe gita abba gi bessan wogolon bishe diza cora qooday diza keehippe daro asati doosona.

Ooththetti giigida baabure ogera bishe diza issi baabureynne ogappe pinthan shiiqi eqqidi naagiza daro asati de'osonna.

Yarkanin athe kunthada sharbera zokkon ba'ada biza na'mu macasati keela bollara pudeke ishe de'osona eyta matanka gita keethey dees

Giitta dembba matan diza maata keeththayinne iza sharphen dicci de'iza miiththayinne sharapay de'ees saaykile laaggishe uuttida issi yelagay beettees

makina ogen emettishe deiza asati de7osona xanxara qasse eqqidi diza asatinne nam7u motoreti beettosona

Gita dalga abba bolla diccida daro maatatinne guutha guutha mithati de7oosona he abba xanxan qasse issi wogoloy eqqada de7awos

dalga kataman adussa pooqe keeththati matan matan daroy beettosonna keeththafey ha baggara makina ogera saykile laaggiza daro nayt.

makina oge xanxan keehippe daro gita gita makinati de7oosona makinata sinthen qasse adde asati beettosona

Makina oge bolla eqqida issi booththa makiney de'aos iza guyera qasse hara makinaykka gashey beettees.

makina oge xanxan diza keeththey beettees makina ogezan qasse matan matan eqqi dide iza keehippe daro bajjajeti doosona

Gita woray dizaysappe garsara kexetishe diza pooqe kethat matan matan de7osona

Matan issippe Oyketidi Kexetida kehipe adusa poqe de'ese he ketha miyera makinaynne asi hametiza ogeye betese

Oge duunan aadhdhe aadhdhi eqqida daro maburaate mithati doosona eta guyerakka qasse keexettishe diza adussa pooqe keeththay de7ees

Makina ogera dugeyishe diza issi makinaynne xanxan qasse gita gita mithati xeellanas kehippe lo7iza pooqe keeththati doosona.

Booththanne karetha qalamen tiyettidanne siminton direttida keehippe xeellanas lo'iza keeththay beettees.

makina ogera bishe digga issi motore de7ees e makina oge xanxan keehippe adussenne dalga gididi diza booqe keeththay beettees

Buro keexetetha bolla diza gita gita pooqe keeththati de'osona eeta bollanka mithay

keetha giddon qeeri oydenn uttidi be zokkon dawutaare ba7idi de7iza qeeri qeeri daro tamaare nayti doosona.

Karetha saleda bolla chooken xaafashe eqqida issi bootha laxana mayada huphen shaashe qaccida cima aayiya de'awus.

heeththa dan7un eqqada de7iza hissi booththa koote may7ada diza maca na7i bettawus

lo'o qaalamen tiyetida gita peeqa keeththan sinthara de'iza makina oge de'ees iza matan aadhdhi aadhdhe diccida mithay beette

huphen booththa qoobe woththidi booththa gaabe may7idi eqqidi haasayi shediza nam7u ceey gaawati doosonna eta guyen qasse daro maxaafay doorettidi dees

Gita galga maxaafa keeththan uttidi nababishe diza daro macanne adde tamare nayti doosona hetikka,

tamare keeththa gifile giddon oyden uttidi xaafishenne tamari shediza daro tamare nayti doosonna eta tamarsiza issi astamarey beettas

Keeththa giddon oyde bolla uttidi maykirapooney sinthera dishin d'iza issi addey de'ees ushachanne hadirsa baggara nam'u issi tophiyabaa.

Siminton keexettida keeththa matan xaafeti laxafettida miisha eqqi xeellidi cabacabishe diza adde asati de'oosona.

Tamare keeththa kifile giddon issi medho mayo may7di maxaafenne dawutare kessidi xaafishenne siyishe diza daro tamare nayti.

Gita demba gadezan matan matan keexetida qorqoro keethati daroy de'osona. Eta mata makina ogey beetes.

Oge akapanne walen doyishe bassishshe diza daro cega ade asati eqidi de"osona

baasa ogera bishenne eqqidi de7iza issife haasayiza adde asati de7oosona he ogeza xanxan qasse mithati beettosona

Gita dalga oge baasishenne giigissishe diza issi goshsha makinaynne iza matara bishe diza hara makinay deees.

oge doonan gita biitta bookkidi izan tubbo gelthishe diza daro adde asati hokkidi ooththishe doossona

gita wora matara oga goydi bishe diza issi galal7oqalamentiyettida goshsha makinay deees

Makina oge bolla budenne duge bishe diza makinati doosona issi makinay eqqidi dishin iza matan eqqida tirapike poliseti doossona.

Makina oge aspalte ooththishe de7iza nam7u makinatinne he ogezara pudenne duge hamettishenne ooththishe diza daro asati beettosonna.

Salo bolla booththa shaaray beettees qasse makina ogera bishe diza gita goshsha makinati nam'i de'oosona.

Makina ogen duge yishe diza issi makinaynne eqqidi diza adde asatinne issi bajajey beettees.

Qorqoro keththa danon miththati nne ushsha haththatti deosona he haththan ayife mecetish eqqida nammu ceega addethi bethosona.

Gita denba bessa yuushon shubon diretida besan gita haathay elliza besay dees, iza matan daro asati eqqidi doosona.

Kehipe denba besan shiiqidi eqi diza daro asatinne hathan kushe mecetishe diza macanne ade asati dosona

Buro keexetixa qorqoro keetha Karen eqada haathe duuqiza issi macasara eqidi izo xeeliza asatara de'osona.

Heeththa karin diza baana bessan gogishe diza bomba haaththeynne he haaththeza eqqidi lo'ethiza issi addey doosona.

denba haaththan diza denba bessan diza haaththan kushe meecishe eqqida macha asatinne denban mela eqqi diza daro asati doossona

Keeththay keexetti dasa matara efiza ogen issi medho may'o may'di bishe diza daro ceega asatinne etara diza poliseti de'osona.